Bihi ata n-ʒi kuɣu, ka yino piri namda zaɣa dozim. Ka yino maa mi ʒi o biɛli naba zuɣu ka zaŋ o nuu kpari o noli ni ka o biɛli maa mi gba mali o zuɣu, ka jericannim za o nyaangi ha. Ka binshɛɣu doya ha, kube m-bala maa.

Bidirigu n bɛ ayuwa puuni ka gala ata pa di zuɣu n ti pahi boodiyɛ kpulaa anu din pahari anu maa mii yinga kabigila di puuni ka bi wurisi zaham pa dizuɣu n ti pahi kpa ʒiɛɣu ka bi chɛrisi alibarisa gba pahi dinni

Niriba pam n yaɣiri palli niriba Pam maa mi puuni ka shɛb pill zupilsi shɛb mi piri namdanima namda muna ka shɛb mi bin yaɣiri palli maa shell maa jirambiisa be dini ka jirambiisa maa puuni yino nyɛ zaɣ piɛlli

Paɣa sara mini nachimba za kom puuni ka be shɛba nyɛ ban wuɣi be nuɣiri zuɣusaa ka shɛba mii nyɛ ban yuuni be nyaaŋa ka shɛba ye liiganima ka shɛba mii be ye liiganima ban mii ye liiganima maa puuni nachimbili so be bɛ ni ka ye liiga zaɣ'dozim.

chinchina pam n bɔŋɔ ka chinchina maa mii puuni din pahiri ayi maa a ni tooi nya kala ʒeei di puuni nti pahi zaɣ'dozim din pahiri anahi maa mii bɛ pulila pubu bunu ka di nyɛ de sem kala ka din pahiri anu maa mii gba zaɣ'ʒeei be di puuni nti pahi zaɣ'sabinli.

paɣ'so n zaya ka teegi o nuya ka so siketi ka so mii gba be o luɣili ka deeri award ka mba so mii gba mii be o nyaaŋa ka gbubi speaker yara ka ban mii kpalim maa mii gba mii ʒiya yuuni ba ka paɣ'so ŋun tiri award maa nuuni ka kana be di puuni.

Paɣasara a shɛm n-diri bindirigu ka niriba ayi yɛ chinchini liiga ka yino maa mi bobi di bobiga. Ka niriba ayi yi mi la n-nyili bi nyina ka yinga mi kaɣi o nua a shɛm zaŋ pɔb o noli, ka yino mi soɣa bɛ bi nyaanga.

Niriba pam n-wara, ka niriba shɛb'ban be bi tooni maa nyɛ niriba anahi ka wuɣi bi nuɣiri ka zaŋ bin' yaɣiri sani tiŋa. Ka ban be bi nyaaŋga maa mi nyɛ dabba ka yuundi ba ka lara. Ka kuɣisi za bi nyaaŋgi ha ka tihi min mɔri mi gba be bi nyaaŋga.

Jiramiinsa shɛli n-zaya ha ka loorinima garita di gbuni loorinima maa puuni zaɣ'ʒee bɛ di puuni ka afa so ʒiya ka yɛ liiga dozim ka gbubi bɛni o nuu puuni ka piri namda ʒee.

Kubɛ n do teebuli zuɣu ka n ba so mii gba pili zipili piɛlli ka gbubi foon zaɣ dozim o nuuni ka n ba so mii gba bɛ o nyaangi chɛni ha ka yɛ liiga zaɣ dozim ka so jinjɛm sabinli ka moto so mii gba ʒɛ bi luɣuli ka so ʒi dizuɣu

Paɣiba n-wari kamboŋsi wa shɛli bin boondi li adua ka piri namda sabila, ka ton zaŋ bana niŋ bi nui ni ka zaŋ shɛŋa niŋ bi naba puuni, ka niribi pam za bi nyaanga. Niribi pam maa mi puuni ka do so yɛ liiga piɛlli ka so mi pili zupil ʒee.

Esekabreata ayi. n toori tan kpaɣu. niŋdi. tipa turok nim. ayi. ni esekabreata. nim maani mi. zaɣ' dozim nyɛli ni ti pahi. tipaturok. gba di nyela zaɣzɛɛ. ka tipa turok so ŋun bɛ tooni maa. draba maa. yela. liiga. zɛɛ. ka esekabreata. sɔ ŋun. gba. bɛ. tooni. draba maa. ka ɔ. gba. ye. liiga. piɛli

Bihi ayi m-maani taba zuɣu ka yino ŋun maani zuɣu maa mii gbubi la afi ka ye liiga piɛlli o ni maani so gba zuɣu maa o yela liiga piɛlli ka so za o nyaaŋa ka tabi o shee ka bi'bila so'mii gba za o laɣili.

Niriba pam n-zaya ka ɡbaai zahima niŋ ɡbambila puuni ɡbambila maa mi puuni zahima maa ɡalisiya pam ka ban kpalim mi zaya maa mi ɡba yino tabi o noli yuuni zahima maa bɛ ɡalisim maa zuɣu ka m ba so mi ɡba be bɛ puuni ka ye liiɡa buluu ka zaɣ' piɛlli ɡabi di puuni

Loori titali mini loori bihi nkana ti nya sarati. loori bihi maa mi puuni. yiŋga nyɛla taampilim kanirib. pam yina kana ti yuuni loorinimŋɔ ni nya. sarati shɛm. ka mba so ŋun mi zɛ loori ŋɔ tooni ŋɔ ka o ye liiga sabinli. ka so jinjam sabinli.

Alipɛle paki n bɔŋɔ ka niriba pam chɛni ni bɛ ti kpɛ alipɛle ka m ba so be bɛ luɣuli waligi o kɔ ka yɛ jɛketi sabinli ka ban mi galisi maa puuni shɛba nyaɣi nyaɣi baagi nima ka bɛ chɛni ni bɛ ti kpɛ alipɛli m ba so gba kpɛririla alipɛla.

Paɣi Sara ayi n ʒɛya n yuuni bɛ tooni bɛ ʒɛ shɛli polɔ maa alaafee bɔma bɔma bɛ nyaanŋa n ti pahi leemu alibalisa ni giriinpɛpɛ bɛ mi ni ʒɛ polɔmaa ha gbanbili giriin shɛli ʒɛ bɛ sani

Duu nwurim doya. ka taabɔnim yarim shalipolokam. ka kube nim gba zayaha. Kabe di nyaaŋgiha. kadu shɛŋa mi gba. mi be di nyaaŋga ka ŋmani jiranbisa laasabu. duu maa nilumaa kawaya sabinli shɛli gba do dipuuni.

Kuligini n bala ka bɛ zaŋ fulaaginim n niŋ ŋariŋ ni ka m ba so mi ʒɛya ŋmaari niribaa a ta picha ka niriba ata puuni bii bɛ ni ka m ba so ŋun ŋmaari picha maao pili zipiligu

duu puuni m boŋɔ ka bɛ mali garo zaŋ zali dini ka garo maa ka difeya di baa ata ka bɛ zaŋ tili li ka difeya maa luɣili ka bɛ niŋ fulaawa nim ayi tam tam dini ka bɛ nin binshɛɣu ka di tiliya ka dariga

manima be daa puuni, ka yiŋa parante puuni . ka o gbubi naan zuu. onuuni parante, yiŋ puuni sima be di puuni ka niriba ayi ye liiga zɛɛ dipuuni ka ninvuɣu ye liiga piɛli

Binwala balibu pam n bɔŋɔ, kodu be di puuni paya be di puuni, aple gba be di puuni, ka bɛ lɔ shaŋa kpalansi puuni n zaŋ yili zuɣu saha, ka lunfa shɛli biɛni zaŋli yili di zuɣu saa maa ka bɛ niŋ laati nim niŋ dinni ka di nyɛ zaɣi piɛla

Paɣiba n-ʒi kom n-chana ka yino be bɛ tooni ka tabi o shee bɛ mi ni ʒi kom maa taha puuni ka bɛ ʒi kom maa ka yino gbubi guuga o nua ni ka guuga maa nyɛ zaɣ’dɔzim ka ŋun be nyaaŋa na maa ŋmaligi n-yuuni o nyaaŋa ha

Pɛri n doli soli n chana ka afa so be bɛ sani ka afa maa pili zipili sabinli, ka zaŋ chinchini piɛli pa ɔ nyiŋgolini, ka shabimi ʒi duu gbuni ka lihiriba, ka duu maa gbuni ka bɛn wala pa tee buli zuɣu.

Bihi ashɛm n-diɛmdi ka lara bɛ mi ni diɛmdi maa bɛ ʒila darigi zuɣu bɛ ni ʒi dar' shɛli zuɣu maa mi gba di tooni ka bimpiɛlli beni ka taapooli n-nya li maa ka shɛŋa mi gba doya a ni yɛli ni briaashi ti shɛŋa ti ni mali sori ti nyina maa.

Steshiŋ puuni n bala. kanirib pam galisi dinni ka lɔɔri nim maami zaɣi dozim maa n galisi, lɔɔri nim maa mi puuni yiŋga. doso tamla di zuɣu ka ye liiga zɛɛ ka o baɣri maa polo nyɛ zaɣi piɛli ka do' so mi gba ye liiga piɛli ka zɛ lɔɔri zaɣdozim yiŋga gbuni. .

Duu puuni m-bɔŋɔ ka duu maa peenta maa nyɛ zaɣ' piɛlli ka kuɣ' shɛli bɛ ni mali zali duu maa puuni maa ka di nyɛ biraun wan ka bɛ niŋ fulaawanima zaŋ zali kuɣu maa luɣili ka bɛ diraunyi picha shɛli zaŋ tili duu maa puuni.

paɣa so m-be duu puuni ka ye liiga ka di ŋmani zaɣ' sabilinli ka o mali o zabiri ka o jinjam maa mi gba chaŋ n-ti ŋmani zaɣ' ʒee ka bilɛnda be o nyaaŋga ka o foon do o gbuni ka diriti yili o zuɣusaa diri' shɛŋa mi din yili o zuɣusaa mi o yɛn zaŋmi niŋ bindirigu nti niriba ka bɛ di

Bihi anahi n-wari ka niriba yuuni ba ka bihi anahi maa mi puuni yino zaŋ chinchini n-niŋ o nyiŋgoli polo ka niriba ata la mi gba bɛ zaŋ li gɔbi bɛ shɛhi ni ka niriba pam ban kpalim maa be lunfa gbini ka yuundi ba.

Niribi pam n-Ʒiya yuuni sinii ka sinii maa puuni, ka mba so bin yuundi maa, ka o yɛ liiga sabinli. Ka ban yuundi sinii maa bi don-do tiŋa. Ban do tiŋ maa mi dola material shɛŋa din nyɛ...shɛŋa nyɛla blue ka shɛŋa nyɛ zaɣi ʒee.

Bihi apɔin n-za buŋtroko gbunni ka du kpila bɛ bi nyaanga. Bihi maa mi puuni, bipuɣinbihi maa bi yɛ la chinchini liiganima ka bidibili maa mi so jinjam sabinli. Ka bidibili so ŋun za bipuɣinsi maa gbunni maa mi gba ka o gba yuundi shɛ'polo ha.

Bia n zaŋ luŋ n yili o nyingolini ka bi ʒɛya lihiro ban mii ʒɛya lihiro maa n ma so kamani bihi ayobu bee bihi anii n ʒi o luɣuli la n ba so mii gba ʒɛya ka yɛ sooja liiga ka bibil so ʒɛ o tooni ka tabi o zuɣu

Laɣingu puuni bala ka paɣ'ba galisi pam di puuni ka paɣ'ba maa nyɛ ban ye chinchini yaayenima ka paɣ'ba maa shɛba zaŋ cheeni niŋ bɛ nyingoya ni ka shɛba kpa ninkpara ka piri namda sabila ka chɛya shɛli za bɛ tooni.

Niriba awɔi ʒi bɛ nema chana ka bɛ mi zaa gɔb chinchina ka loorinima ayi gba bɛ bi lɔɣili ka ma so bɛ loorinima ayi maa sunsuuni palli mi zuɣu gba ka be mi doli chana ka be puuni mi zaa bɛ pirila namdanima ka pirila namda sabila

Bihi n-suri kɔm ka kpuɣi taba tamtam tab zuɣu. Niriba ata mi m-be zuɣusaa ka niriba anahi mi be tiŋli. Ka bihi ata maa puuni, bi so ŋun be zuɣusaa maa o zabiri zoo viɛnyɛliŋga ka bam mi be tingbani maa, ŋun be tuuli maa ko'so jinjam piɛlli.

Laɣiŋgu puuni ka bɛ be ka bɛ puuni yino yɛli yɛltɔɣa ka bɛ kpahiri bɛ nuhi. Bɛ mi ni ʒia maa ka volitikinima za bɛ tooni ka chaaga waya gba pa teebuli maa zuɣu nti pahi foonnima ka bɛ ni be du' shɛli puuni maa gilaasinima be di puuni.

Niriba pam n-ʒi zahim chana bɛ nyaaŋga maa mi polo ha kubenima mini tihi mini mɔri dinni ka bɛ ban ʒi zahim maa puuni ninvuɣ' yino ye liiga zaɣ' dozim ka ban kpalim maa ye liiga sabila ka bɛ mi gba luɣili zuɣu m ba so mi gba ye liiga sabilinli doli ba.

Niriba a shɛm jubili leetira bɛ jubili leetira maa mi bɛ gbubila Ghana filaŋ ka gɔbi chinchina niriba shɛm mi nyingoli puuni ka kana bɛ di puuni ka m ba so za bɛ tooni ka ye sooja liiga ka pili zupil'ʒee .

esikavetanima m be salinboɣali puuni moɣani mi ka bɛ mi gbiri Salima ŋɔ ka niriba ayi be esikaveta maa nyaŋga yiŋga yela liiga ʒee ka yiŋga ye liiga piɛlli ka niriba ata mi ʒi lunfa shelini ka jɛrikan nima ʒe bɛ nyaanga

jirambisanima galisiya pam ka jirambisanima maa gbunni ka loori palli doli dinni jirambisanima maa puuni yini ka loorinima pam mi za di tooni loorinima maa mi puuni zaɣ' piɛlli be di puuni ka zaɣ' ʒee gba beni

N ba so mini obihi n diri Water milɔ. kabihi maa puuni niribi ata nyɛdaba ban pun zooi ka yinɔ so ŋun mi ʒi ɔnaba zuɣu ŋɔ mi gba nyɛ doo ka nyɛ biya kafurila yili bi nyaaŋa na ka gete shɛli. bin ʒɛ di gbuni maa nya glass

Paɣa n-duɣiri bindirigu ka zaŋ chɛriga niŋ kuriga puuni. O ni duɣiri bindirigu maa shɛli polo maa ka gbambila shɛli za o tooni ka silinda mi gba zaya ka bindirigu tam di zuɣu. O nyaaŋga ha ka pileetinima gba pa bini zuɣu ha.

Paɣasari bihi ayi n ʒiya ka gobigobi chinchina ka tom lara ka mali bi zuɣuri ka gbubi ŋmanbuɣubihi bi nuuni ka zaŋ shɛŋa niŋ bi nyingoya ni

Niriba ata n-zaya diri fiila ka yino Ʒe bɛ nyaaŋa ka gba yuuni shɛli polo ka loorinima ayi mii gba kana ti nyɛ sarati ka niriba pam mii gba bɛ di puuni n yihiri ban bɛ loori maa puuni maa ban niŋ sarati maa loori shɛŋa din mii niŋ sarati maa yiŋga nyɛla zaɣ'sabinli ka yiŋga nyɛ tampilim

Bihi n-ʒi bɛ dindiɛma bini puuni ka niriba ata be bɛ nyaaŋa daari ban ʒi di puuni maa ka bɛ ni diɛmdi binshɛɣu puuni maa bɛ niŋ taalisi ɡili li ka so mi zaya ha ka ɡba yuuni ba ŋun zaya yuuni ba maa ka o piri namda zaɣ' dɔzim

niriba pam n be kuligi puuni n suri kom ka bɛ puuni do so be bɛ sunsuuni ka ye singiliti piɛlli, ka dura ayi mini tihi be bɛ nyaaŋga ka nyɛ zaɣ' baŋkom, ka niriba pam ni gba be kuligi maa yaɣili chana.

Niribi pam. n be salin bɔɣilini ka shab mali bi. basket nim maa. toori kobɛɣu maa n niŋdi bi gban bihi. puuni ka paɣisɔ mini obii tam zuɣu saa na, ka do' sɔ mi gba tamyaha ka o nema daɣi

N ma so n ʒiya chimdi waagashe ka gbambili ʒɛ o luɣuli ni piɛɣu ka kaap shɛli mii gba ʒɛ o nyaanga ŋun chimdi waagashe ŋo mii gba o bobla bobga ka waagashe maa mii o ni chimdili niŋdi parantɛ shɛli ni maa ka di tam gbambili piɛlli zuɣu

Bihi mini bɛ ba mini bɛ ma bihi ayi maa nyɛla bi'bihi ka yino maa zoogi bɛla ka so m baɣi o ma maa ka o ba bɛ baaba maa ka o nyili o nyina ka chɛ kolikoli ka duu maa puuni nyɛ zaɣ'piɛlli ka gɔri shɛli bin zi di zuɣu maa nyɛ zaɣ'piɛlli

Kuɣisi n-za duu puuni. Kuɣisi maa mi zaɣi sabila n-nyɛ li. Kuɣisi maa galisi ya pam ka bi draw binyɛra pa duu maa dikpini zuɣu. Shɛŋa nyɛla zaɣi dozim ka shɛŋa nyɛ zaɣi ʒee.

Bɛ wuhirila bihi bɛni niŋdi binyɛri shɛm ka bihi maa puuni yino ye liiga ʒee ka za bɛ karimba maa nyaaŋa ka ban mi wuhiri bihi maa niriba shɛm gba za nangbani pɔrisi pɔb bɛ nyahi ka bɛni ka konteena shɛli ʒi bɛ nyaaŋa ha ka tihi mɔri gba bɛ be nyaaŋa.

Duu puuni m-bɔŋɔ ka kuɣisi zaya ka bɛ zaŋ dufiɛya zaŋ tili li ka duu maa puuni mi gilaasinima be di puuni ka bɛ niŋ fulaawa viɛl' shɛli zaŋ zali di yaɣili ka duu maa puuni mi bɛ niŋ binyɛhari zaŋ yiliyili duu maa.

Bihi diɛmdi ka guura ka yino bɛ be puuni ka ye shikuru liiga mini jinjɛm bɛni diɛmdi shɛli polo ka di so'shɛli niriba ni doli pam ka bɛ nyaaŋa maa polo ka du'shɛli ʒiya bɛ diɛmdi shɛlipolo ŋɔ tihi mi mɔri gba bɛ dini

Niriba pam be duu puuni ka yino wuhiri ba bini ka laptop nim be bi tooni ka bi zaa ŋmaligi bi ninpolo yuuni niri ŋɔ. Ŋun wuhira ba beni maa, o yɛ la liiga sabinli ka tom mali o zuɣu. Ka zaŋdi binshɛɣu m-mali yuɣiri ba board maa zuɣu.

silimiingi n gbubi fone o nuu ni ka zaŋ o nu'bili yiŋga zaŋ pa o fone maa zuɣu ka laptop za o luɣ'li ka graphic paper gba pa teebuli zuɣu ka kapu be o tooni nti pahi kalkuleta pen gba pa bɛn zuɣu o tooni.

M ma so paɣiri o nuu a ka so zaŋ nyebpɔrigu zaŋ pɔb o nyee ka za o nyaaŋa ka bi'so mi gba zaŋ nyepɔrigu ka pa moto sabinli zuɣu ka ba so ŋʋni mi boori chibo niŋdi maa ka ye liiga piɛlli ka o nuu gba nyɛ zaɣ'sabinli

Doo mini o paɣa nti pahi o bia ka bia maa zaŋ o nuu niŋ bɔɣisi puuni ka beebii zaa bɛ luɣili ka doo maa nyaaŋga pun' shɛli gbini bɛ ni ʒia maa nyɛ zaɣ' sabilinli ka doo maa gba wɔchi o nuu ni ka o paɣa maa lari niŋdi o bia maa.

Kuliga ni ka bi kana ka niriba ayi be ŋarim puuni ni piɛɣu yini. Ka ban bala maa mi gba be ŋarim puuni, niriba ata n-nyɛ ba, ni piɛɣu. Ka kuliga maa mi gba gbunni, tihi min abɛ nim zaa gba be din ni.

Mma so mini o bihi n paɣiri nyɛma ka bi' yino zi taɣili puuni o nyaaŋa ka bɛn zi du' shɛli gbuni maa ka bɛ zaŋ kpahigu lɛbi di dundoli ka paɣ'so wun paɣiri nyɛma ŋɔ o zabiri zooi pam ka bi'so wun mii zi taɣili wun mii zi taɣili puuni o nyaaŋa maa ka o wuɣi o nuu zuɣu saa

Niriba shɛm diri dari ka bipuɣibila bɛ doo maa tooni ka wɔɣi o napɔbilli gaŋ ka wɔɣi nuhi ayi gba pahi ka kani bɛ o nyingoli puuni ka o mali o zabiri silimiin paɣ'so bɛ nyaaŋa maa ha lara ka paɣ'so mi gba ʒi nyaaŋa ha ka gba lara

Paɣa m chimdi boofurooto ka nirabaayi mii ʒiya ka paɣa yino gbubi bia ka bia yino mii gba ʒiya ka yino ʒɛ o nyaanga paɣa so ŋun chimdi boofurooto maa mii piɛɣu ʒɛla o luɣuli ka taha ayi gba ʒɛ o luɣuli ni jɛrikan zaɣ dozim

Doo mini o bihi m-be dimma shee ka bii maa yino zaŋ bindirigu maa shɛli niŋ o baa ba nolini do'so ŋun mii diri bindirigu ŋɔ mii gba o kpa la specks ka bihi ayi mii gba ʒi o luɣili ka gilaasinima gba za o tooni.

Silimiinsi m-mali kiiboordinima n-niŋdi bɛ binyɛhari ka foonnima ayi pa bɛ tooni nti pahi kiliipa ʒee ka kopu piɛlli tam bɛ luɣili ka silimiinsi ŋɔ yino gbibi pɛn o nuu ni ka yiŋga mi zaŋ bini zaŋ zali o tooni.

Dabiba n be salimbuɣili ni gbiri salima ka yino gbubi soobuli toori tankpaɣu ni o zaŋ labi, ka niriba ata gbubi parantenima ka yino korigiri bini niŋdi di puuni.

Paɣaba a shɛm n-ʒiya yuundi binshɛɣu. paɣaba maa mi zaa, ka bi so la skirt sabila ka bi shɛba tom zaŋ kana niŋ bi nui puuni. Ka shɛbi bobi bobsi , ka shɛbi mi gbibi ŋmanbuɣubihi. Ka do so gariti bi nyaanga ka yuundi ba.

do'so m-bari cheche ka loodi bɔɣisinima o m-bari cheche maa shɛli polo di nyaanga ka du'piɛlli zaya ka dariga tili li ka o nu'zaa polo mii gba ka du'shɛli mii gba zaya ka di dundoli maa polo nyɛ zaɣ'dozim

loori n nyɛ sarati ka za soli puuni ka niriba ata shabi za o tooni niriba ata mii puuni yiŋga nyɛla yela jacket ka di nyɛ zaɣ'ʒeei ka so mii gba ʒi moto zuɣu ha ka ye liiga dosim ka so mii gba bari moto ka be loori shɛli din nyɛ sarati maa nyaaŋa.

Paɣa so n-ʒia chimdi bini duɣu puuni duɣu maa mi tamla kurifootu zuɣu kurifootu shɛli di ni tam di zuɣu maa kurifootu maa yaɣili maa mi ka teebuli zaya ka parante tam di zuɣu nti pahi sua ka paɣa maa gbibi chɛriga o nuu ni.

Bihi ayɔbu n- nyɛ Siliminga ka guui cbaŋ ti gbaai o, bihi ayɔbu maa puuni paɣiba nyɛla niriba anu ka do nyɛ zaɣ' yino ka yi o ko ti zaya, ka bɛ ni za du' shɛli gbuni maa du' noli zaɣ' sabinli ka kpahi chamsi.

Niriba pam bɛ salinŋ bɔɣili puuni ka yuuni bɛ zuɣu maa tam zuɣusaa yuniba o nyɛla ninvuɣ'so ŋuni nyɛ ninvuɣ'titali ka ye liiga piɛlli ka yaɣi baaje ka ban bɛ salinŋ bɔɣili maa puuni shɛba toori salinŋ puuni kuɣi maa niŋdi binyahiri puuni ʒira

niriba ata n wara ka niriba pam yuniba ka niriba ashem gba ŋmeri lunsi nindiba ka bini wari maa bɛ nyaaŋa ha ka tihi za dinni n ti pahi du'sheli ka duu maa nye du'sheli din viɛli pam ka niriba ata maa puuni ka niriba ayi nyɛ paɣaba ka ŋun be sunsuuni maa nyɛ doo

niriba pam n-diri dari ka paɣiri so be bɛ nyaanga ka yuundi ba ka lara ka ti'shɛli mii za bɛ nyaanga tia gba nyaanga du'shɛli zeya ka ŋmani jiŋli ka m ma so mii gba ʒi aaiyisicheesi ʒiya ka niriba pam mii gba be bɛ nyaanga

Paɣa so n-kohiri pearnima. O luɣili ka ntoosi gba biɛ di ni, n-ti pahi ka kodu pa tabili zuɣu o tooni. Nyuya biɛ di ni nti pahi banchi. Banchi maa mi gba luɣili boodeɛ gba do di ni.

Station puuni ka loori nima galisi ʒɛya shɛm maa ka jiranbiisa nima gba ʒɛ di luɣuli ha ka niraba pam gba bɛ di puuni niraba pam maa mii puuni niraba ashɛm nʒi moto nim zuɣu ka n ba so mii gba bɛ loori noma maa tooni ha ka yɛ liiga ʒiʋ

Niriba pam n-Ʒiya ka diri dari ka niriba ata niriba a shɛm gba mii ŋmeri luŋsi bɛ puuni ka paɣ'so za bɛ tooni ka chɛ o zabiri bahi ka paɣ'so ŋun mii gba be bɛ luɣili maa o gɔbu chinchini ka tom zaŋ kana niŋ o noli puuni

Silimiinsi n ʒiya n maani naan zuwa ka naan zuu maa be basket puuni ka basket maa nyɛla green silimiinsi mi puuni niribaata nyɛla paɣaba, ka yinɔ nyɛ doo, paɣaba maa mi zaa bɛ malla bɛ zuɣuri